Wolaytta tukiya geetettes. Ha tukke wolayttan asay shaa'iddinne essiddi uyiyo tukiya geeteetes.

wolaytta woga yetta yeexxiya Alimayyo Zaassa yaagettidi xessettees; a bollan beettiya xuufe bayra koyshsha yaagees.

Puulla miishshaa yaagiyogga, hage simi misiliyaa bollan beettiyagge puulla miishshaa yaagettidi xeegeyttes. Giddoppe atin hagaappe hara dumma dumma puulaa miishshata bettoosona hagee xaaxxi waxing puulla miishshaa gettettidi xeeggettees.

hagee qassi wolaytta wogaa maayotuppe bulukkuwa giyoogaa silezih baaliya gala hombbocidi maayiyo maayuwa.

salo gufantto yuneskkoni xaafettida orthodokisse amanuwa kaaliya assati yessus kirstoosi hasttamantto llayttani yordanoosee shaafanni meeccetogadanni nuunikka meccettana giidi bonchchiyo meechcha baaliya qonccisiyoga giyogga.

Urqqaa miishshanne ha baggara diyaage shidhdha yagettees jabana uttisiyooga haddirssa baggara beettiyaage urqqaa miishshaa gididi ha urqqaa miishshan asay ixana gujiyooga baala gallassan keettaa garissuwaa cuwaattidi loyttidi sawettees yagiyooga.

Ee hagee qassi nu wolaytta wogaa maayuwaa hadiyaa yaagettees. hagee issi issi layttaappe gakkiyaa baalati de'oosona. he baalatun asay maayidi baalaa bonchchiyoo maayotuppe issuwaa hadiyaa yagettees yaagiyoogaa.

Hagee qassi wolayttan gafatta geetettiyage mittappe merettiyaga. Asay aani miizza dumma dummaba mizzees.

Hagee qassi wolayttatuwa maxafassi de'iya koohoy garssan de'iyabba qonccisiya maxafaa koohuwaa.

Wolaytta soodo yunbbursttiya penggiya. Ha penggiyara tamaretti gelosonanne kiyossonna.

Miizzata yaagettoosona hageeti simma maara salppiyan eqqidaageeti wolaytta ambba garssan hemettiya macca miizzata, ha miizzataa miizza hakkamiyaa aakimiyaako ehiidi maramarissiyooga woykko eta garssa beessiyoogan erettees yagiyooga.

Doozata woykko dooza yaagetees, hage simi misiliya bollan beertiyaage doozaata yaageti xeessetees. Simi ha doozati nu wolaytta ambba allaana garssan dumma dumma go"a immana danddayiyyageetikka de'oosona. Go"a immenaageetikka de'oosona gidoshin xaaxi waaxin dooza woykko doozata yaageti xeessetoosona yaagiyooga.

Wolaytta wogaa yettaa yexxiya alemaayo caafaqa yaagettes. Hagee pude baggaara beettiya xuufee ijinchchaa lokkiyara yaages. Wolaytta wogaa yettaa yexxiya alemaayo caafaqa.

hagee waanna qassi wolaytta ambbaa garssan beettiya macca na'iya discover yaagettiya motoriya bollan uttada ha saatiya bollan nu wolaytta kataman wolaytta sodo yaagettiya ambbaa bollan beettawusu yaagiyoga.

Som'uwaa loyttanawu tiyiyo woykko tissttetiyo qibaatiya yaagiyooga.

Wolaytta ambbaa garssan beettiyaa toho kuwaasiyaa ka'idi wolaytta issipetettaa minttanaassi isporttiyaa woykko bollaa ho"ettiyoo ho"etaa bollan qattaa bollan beettoosona. hageeti wolaytta toho kuwaasiyaa kaa'iyaa naata.